Niriba ayi m boŋɔ bɛ zaɣa yino kam nyɛla gbansabinli ka bɛ ʒila kuɣu zuɣu bɛ laha nyɛla paɣa mini doo ka kuɣu zuɣu doo maa yela liiga piɛlli ka gbibi takara piɛlli o nuuni doo maa lahi nyɛla ŋun ga woochi o nuuni.

Gbansabla n ʒɛya ŋɔ bɛ nyɛla dabba noli ka bɛ sheba ye liiga sheŋa di nyɛ zaɣa sabila ka bɛ pili zipil'sabila bɛ ni be tingbani sheli zuɣu maa nyɛla zaɣa tankpaɣu tihi ni mori laha nyɛ din kongili ba.

Teebuli n bɔŋɔ teebuli maa kama nyɛla zaɣ sabinli ka fulaawaasi din nyɛ vakahali gba tam dizuɣu kundi maa n lahi nyɛ din pa teebuli ŋman piɛli gba nyɛla din pa teebuli zuɣu ka paanu gna bɛ dinni

Linjima nim zaɣibobili. n laɣim n gbaa doso. doo maa pilila zipili piɛli.

Paɣaba ata m boŋɔ bɛ zaɣa yino kam nyɛla gbansabili ka yino ʒia ka bɛ niriba anahi nyɛ ban kuriya bɛ tooni gbambihi nyɛla din ʒɛnʒɛya gbambili maa kama nyɛ zaɣa tankpaɣu.

Gbanpiɛla n boŋɔ bi nyɛla paɣaba mini dabba do so n boŋo doo maa yɛla liiga piɛlli ka yɛ liiga shɛli din nyɛ zaɣ nuɣso n pa dinni ka Paɣa so gba ʒiri niɛma bi nyaanga ka kom gba nyɛla din bɛ bi nyaanga ka tihi ni mori ko n giliba

Paɣaba ayɔi n nyɛ ban za zuɣusaa ŋɔ bɛ zaɣa yino kam nyɛla gbansabinli ka bɛ zaɣa yino kam laha nyɛ ŋun lara ka o nyina yina vakaha nyɛla din piɛngili bini be luɣushɛli polo maa.

Linjima nima n nyɛ ban ʒɛ zuɣusaa ŋɔ bɛ zaɣa yino kam nyɛla gbaŋ sabinli ka lahi piri namda muna ka di kama nyɛ zaɣa sabinli bɛ niriba ayi nyɛla ban ye liiga sheli din nyɛ zaɣa nuɣuso ka yino gbibi marafa o nuuni.

Palli n doya ŋɔ ka zamaatu soli palli ŋɔ bi zaɣi yino kam nyɛla gbaŋ piɛlli ka bi lahi nyɛ paɣaba ni dabba palli maa zuɣu zaɣi piɛlli nyɛla dini bo n bo ka yiɛ shɛŋa dini mŋɛ n tam tabila gba zɛ nbaɣi palli maa n ti tabili tihi.

Gban sabila mini gban piɛla m bɔno ka gnan sabinli so pil zipil sheli din nye zaɣ' dozim ka pobi naŋ gban poborigu din nye zaɣ' poɛlli ka piri namda muna ka so gba mi zipilgu gba nye zaɣ' pielli.